Omusomi ali kusomesa basomi bainhe abwikwire ekitabo, alyagho nhe kyuma kinho ekya kabwidhi bwidhi kyebeyambisaku mukubala aa alikulubagho yegemye kumeza yekunhika ekikalu oti kayi ghaige.